Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaaleen namoota gurgurtaa qinxaaboo irratti bobba'anii argamanii madda galii ta'uudhaan carraa hojii nama sanaaf uumudhaaf faayidaa guddaa kan qabudha. Kanaaf tajaajilli bu'uuraa fi gurgurtaaleen qinxaaboo faayidaalee gurguddaa qabu.